Umukhaasi nga ali mwidukha lili subula kamalesi kakajanjaba babandu atwela ni bilimwa nga wakwarire khakokolo i'munwa nga wa'ambile ni kamalesi matwela mukhono.

kamaato nga kali akari hunyanza, nga kiminywinywi upambulihira hungaki busa ni a hungaki hwe nyanza nga kyamaka humaato kipululiha akitsya

Inyanza nga tsi khundulo khwayo nga neyakama waliyo tsinzu tse bikuka bye tsi golofa khulukongo nga inyuma we lukongo waliyo ligulu babandu bemikhakile munyanza akari

Basani bane nga'balikhuntsu yekamatafali ka'nine nine nga'khabakula, khabakulila tsimbawo nga'asiwayo waliwo tsiwaya tse'kamasanyalasi ni'bisala inyumawayo waliyo lingulu.

Inzu iye kamatafari nga yayaranihamu akari, nga bakikulira bunyaasi nga ili mwibumbi inyu inyuma waliwo tsinzu itsindi ni bisaala bye kimiyembe

Babandu nga bakhasi bali babibi atwela nu mwana umufiiti akari nga mutwela wamemele umwana umufiiti umunghalye khumukongo asutile nitsikhu bali ukhwama kwatayi betsa kwakhuno

Umusani ukhola khubyekhukenda khu-khu-khu futyamba tsingingi nga ali ahe alikhukhwikha nga kimisala kilia kili tsindulo tsewe niye abonekhela akari bali babili nga bali ukwikha bama mulukongo khungaki

Tsisolo tsesi balanga bari tsifuubu nga tsino tsili tsibili, kukhuulu nga nikwo kubofu kuli luwande lwotayi, kumawe namwe kukhasi nga ninghana ili luwande lweno mubikele wayo, tsama musisaali tsitsokha tsitsa lwebulafu ino mubunyaasi

Kumukhono kwo umundu nga awambile kukwashe warere musikalabo bumitso bwe kamakanda bwe sikuka sikhali sitwela ta naa waliyo ne babana bafwiti abali asi awo

Inzukhi inga ili mushimuli ilikhe susunamo bubukhi butokote itse ikhole bubukhi inga bimuli bino ni byanisaka nga bili murangi iya purple.

Sisali nga bokesa khungaki khwayo nga akari waliyo inzila iyawula bisaali bino nga mulimo ne kimitaro kikyawula tsingingi namwe tsilange uri tsingongo.

Tsingoma nga tsili tsirano, tsili asi nga waliyo ni khaleyi, khakhemikhile nga akari wayo tsindulo tsiliwo tsindebe, itaayi waliyo tsindabilo ni sishuma si sisimisa kumulilo.

I'nzukhi nga ili khusimuuli sye i'rangi iya purple nga ili khesusunamu butokote itsye ikhole bubukhi nga yasutile kamafumbo mungaaki ili yerekekhile khupamburukha

Kmatoore nga kali akari katsowele kali kamaana ne kamakhulu inyuma akali ukhwanisa, asi waliyo bunyaasi, tsindulo waliyo bilimwa bibindi, inyuma wayo waliyo ligulu nga khulikho ne kamafumbi kamawanga

Umusaani nga a'ambile i ngheni mukhono wakiloleseye kha kha'ndu khesi ahi kohi kahi khakhongeleselakho tsitsindi khukhwitsa nga ali khundulo khwe kametsi khwe nyanza ni isi emile

Inyanza nga yakama ineno khundulo nga ba'bandu balikho betsule isi tsi'nzu tsili ni liloba lili namwe kumukunda isi kuli nikamato kamakali kesi bekhalakho khutsya khuloba tsinyeni

Inzukhi nga ili khusimuli sishanisa kamatunda nga ili khususunamo butokote itse ikhole bubukhi

Umukhasi nga akhakenda atsya khumukhono kumulayi wetungelesele wetukhile ibafu nga ilikho tsisawani nibikombe nileso nganiye webuwele khatambala imurwe wakwarire ningubo imbesemu

Babandu nga bali khu kendela khumukosi ni tsi simbo nga bengila munyanza khupima buleyi bwako nga abafura bukali bekhale khumuyekhe ilukingi si bengilemo ta.

Umwana umufiti nga ali hasi hegimyakha gibili wekhaale khumulyango nga ibweni wewe isi alolelele waliyo chisaala alwanyi nga ni tsingubo tsili khu luwaya banikhile.

Kunywinywi kulange uli nalukoosi nga kwemile aluwande e kametsi kakatima mu bunyaasi nga kwa rekerere sha khulya.

Lukudo nga lwawukhanisa tsimande tsibili nga luwande lwe khumukhono kumunyeletsi waliwo tsi'nzu nga luwande lwe khu mukhono kumulayi nakhwo waliyo tsi nzu ne tsilikho kwatayi aleyikho

Kusolo kubitsi nga kuli hokulya asi bibindu, kwaleyesele kunwa, kwafumilemu kamasikamo hokuwunyilisa asi hufuna shya hulya nga kuli kumali murangi

Sishombekhe nga shili khulugudo shesi ba'andikhakho bari "FortBet" isi babandu batsa khutebeleza bye'kiminyawo bawangula kamapesa

tsingoma atwela ni tsimbayilo nga bino birambisibwa huhupa kimyenya kye kiminyongo atwela ni kimisiro nga bili isi babibiho babibiha babiba babihola mumasyelo atwela ni mu bisaala

Inguke imali nga yakonile asi, yalolelele ineno, ili'asii mubuyaasi ya'ambile litunda mukhono nga'inyuma wayo waliyo bisaala

Babandu nga bakali bali mubisayumba nga basutile bifanani bibiloma biri akamisa sazi sayi nga balikhukhwikalakasa ne'inyuma wayo waliyo intsu tsintsu bikuka bye tsi'group

Tsisigili nga'tsino tsimbya batsikhola mwiloba batsiyakha irangi iya'mbululu atwela ni'mbesemu nga tsino batsikwarisa kamabaati khuloba khufunikha khangu taawe

Bakhasi nga bali kha benyaaya kumupila musisawe nga babili bakwarire bu reflector, babandi ukundi umu wakwarire tsingubo tsimali nga bali musyisawe, khakwarire khabale khalikho inamba likhumi na tsine.

Umusani nga a'ambile igaari akha piringisa akwarire ikofila imbesemu nga ali khulukudo inyuma waliyo babandu abandi babana bafiti khumukhono kumunyeletsi bamulolelele ni babandi basaani khabakyenda nga betsa bakwarire imbesemu niwanga babili

Ifarasi nga ili khulugudo khandulo nga yemikhile yalolele gweno nga ibonekhana nga yama khwama mushisali nga ilimo zirangi zibili, irangi iwanga ni imali.

Umwana uwe'khaana, nga wakwarire uniform nga ali asutile bitabu mukhono, ama khwisomelo atima alimu akari mu sisawe nga syangaaki wakwarire i'ngubo i'wanga, syamwalo i'skirt iya brown.

Inzuhi nga ihewuya yemihile husisaala, nga yekabanemu kimilundi kibili iyama humohono kumunyeletsi ni iyama humuhono kumulayi tsosi tsana tsyebusile atwela

Umusaani nga ali ahosya tsinyama nga tsinyama tsino hatsyoshera mu oven nga irambisa kamasanyalazi, inyuma we inyuma wewe waliyo bahasi babandi nabo babali hute hurekeharekeha bibindu ibindi nga kametsi kehunywa ni byahulya bibindi

Umwana umufiiti nga e-mikhile ibweni nga waliyo inyuma wewe kamanda nga waliyo ni khatebe khesi bekhalakho ni-inyuma waliyo abandu babandi ne umwana nga e-khaye asi itayi waliyo kama-kamatore nisipande isikhola khubye khu-khuyusa kamapesa

Ishombekhe nga ibweni waliyo lidukha ilikulisa tsingubo ne bumotokha bwe babana bafwiti nga waliyo umundu ukhobusombaka khuburela khu abweni babubone ne banyalise khukula

tsinzu tsingore nga waliyo ni bukyafu buli muhasawu bwesibamwata busa mundulo, nga babumwataka awo humiyu kimikore nga kimibaati kyakora nabi nga bakikulira busaala bukore busa